Mpaka apu monikwa pu na iimaliwa, uuwanawa wiimaliwa oya simana shaashi: atu vulu okulanda nayo iikutu, atu vulu okulanda nayo iikulya, atu vulu okufuta nayo eeskola at vulu okulanda nayo omagumbo, atu vulu okalanda nayo omahauto nomagumbo.